Paɣaba nyɛla bin ʒi kpɛ paɣaba maa nyɛla bin zaŋ tahapona tam bi naba zuɣu ka aduwa nyɛ bin kaɣasiri shɛli sima nyɛla din bɛ tahapona maa shɛŋa ni ka paɣaba maa shab yɛ liiga ʒiɛhi ka shab yɛ liiga piɛlli loori nyɛla din ʒɛ bi nyaanga ka tirata nyɛ din bɛ loori maa luɣa ni ka doo ʒɛya

paɣiba ni dɔbba n-laɣim kpɛŋɔ paɣa nyɛla ŋun ye nyiŋgokɔriti ka zaŋ tani n-zaŋ lo o zuɣu ka zaŋ nyiŋgokɔriti maa shɛli niŋ o bɔɣu dɔbba maa shɛba nyɛla ban ŋmɛri dala ka shɛba zaŋ dari kpahiri taba shɛba ʒimi ka shɛba zaya

Shitori ni n boŋo bipuɣunsi ayi nyɛla ban bɛ shitori maa puuni so yɛla liiga nuɣso ka so yɛ liiga sabinli bi zaa bobla bob sabila ka so chinchina binwola balibu nyɛla din bɛ shitoɣu ŋo puuni binwola kamani Alaafee leemu moongu paya konda naanzuwa shɛŋa biɛla tahani ka shɛŋa bɛ baaskɛti ni

Doo n ʒɛya ŋɔ doo maa nyɛla ŋun yɛ liiga dozim ka so jinjɛm din nyɛ jinjɛm tampilim o gbibi la bini o nuuni o luɣuli zuɣu palli nyɛla din gari loori nima nyɛla din ʒɛ palli maa zuɣu loori piɛla beni ka loori sabla beni ka tezi gba nyɛ din tamya di nyaaga sa yɛkara nyɛla nyɛla din zaya ka nyɛ jirambisa.

Palli zuɣu n bɔŋɔ sarati yɛla din niŋ palli maa zuɣu moto mini chɛchɛ n yɛ din kpɛ taba ni paɣi yɛla ŋun zaŋ bii pa o naba zuɣu ka kuhira ka so kueiya n yiɛ liiga dozim n lihiri o shikuru bihi ayi yɛla ban ziya ka yino gbibi foon n ŋmara bi zaa yɛla ban yɛɣi baaji ka doo nyɛ ŋun zi moto gbuni ka gba yɛ ŋun gbibi foon n ŋmari ba .

Salima gbibu shee n boŋo boɣa nyɛla din bɛ salima maa gbibu shee ka ko biɛri bɛ nimaani mashin nyɛla din bɛ salima maa gbibu shee doo kuriya ka gbubi soobuli jɛnirɛta nyɛla din tam kpalaŋ zuɣu ka shab tooi niŋ mantankilɛ ni ni bi tiɛ

Salima gbibu shee n boŋo salo nyɛla bin bɛ salima maa gbibu shee shab gbubila soobuli nima ka shab gbubi pingaas nima pai nim nyɛla din bɛ nimaani ka gbambihi gba nyɛ din ʒɛ nimaani shab tabila bi shee shab ʒimi ka shab tabiya

Laa n boŋo bindirigu nyɛla din bɛ laa maa ni gali kpulaa ata boraadɛ dibaanu zaham ŋmara n ti pahi manʒa di zaa bɛla laa maa ni n tam teebuli zuɣu

palli zuɣu m-bɔŋɔ sarati nyɛla din niŋ palli maa zuɣu loori nyɛla ŋun ʒɛya ka o zuɣu wurim ka loori so do palli maa yaɣili dɔbba ata nyɛla ban ʒe loori shɛli tooni biba ayi nyɛla ban ye liiga sabila ka so ye jakɛti ʒee m-pa ka pili zipiligu ka di niŋ zaɣ' dozim so bala moto ʒe palli maa yaɣili

Paɣaba ni dabba n bɛ kpɛ ŋɔ paɣaba maa nyɛla bin yɛ kɛntɛ ka yɛ nyingokoya ka zaŋ bini piri bi zuɣu ka zaŋ tani n lo bi shahi shab yɛla liiga piɛla ka di garisi zaɣ sabila ka so yɛ liiga piɛlli ka ʒi paɣaba maa nyaanga ka gbubi tɛnti kurigu

Silmiin paɣa nyɛla ŋun ʒɛya silmiin paɣa maa nyɛla ŋun yɛ liiga piɛlli ka so bin ʒiɛ bipuɣunsi nyɛla bin gbaagi o ka o lihiriba ka lara o kpala ninkpara ka do yino nyɛ ŋun ʒɛ bi tooni ka zaŋ o nuu zaŋ ti to o tɛɛnga o ʒɛla yili gbuni yili maa dundoli peentila zaɣ sabinli